Nnipakuo bi atwa ahyia a wɔreyɛ ayie, na nipa no a wawu na wɔreyɛ n'ayie no, n'adaka asi hɔ, ɛna nnip Nnipa no a wɔahyia no nyinaa yɛ aborɔfo, na papa baako a abu a nkotodwe a ɔkoto maame baako anim a ɔrema no hyɛden.

Maamefoɔ mmienu ne wɔn mma mmiɛnsa, wogyina kwan ho a wɔrepɛ car aforo. Beae a wogyina no, ɛhɔ yɛ baabi a wobu fangoo. Wɔne wɔn mma no gyina hɔ sɛ wɔbɛnya car de akɔ beaeɛ a wɔrekɔ no.

Ghana aduane a wɔfrɛ no waakye a agu plate mu, taalia ɛwɔ so bi. Wɔatwitwa gyeene ne nhaban a wɔfrɛ no cabbage. Wɔakye kɔkɔɔ nso gu nkyɛn, kosua nso da nkyɛn kamakama. Aduane no ɛyɛ akɔnnɔ pa ara.

Abuasua a ɛyɛ maame, papa, ne mma mmiɛnsa. Mma no baako yɛ ɔbaa, mmienu yɛ mmarima. Wɔwɔ turo mu a wɔredua nhwiren. Nhwiren no, wɔde rubber mu a wɔde anɔteɛ agu aseɛ.

Mmɔfra bi a waba asubonten ho ɛrebɛsa nsuo. Mmɔfra no obia kutakuta ne bokiti. Baako bokiti no yɛ dadeɛ ɛna mmiɛnsa aka no nso wɔn bokiti no ɛyɛ rubber. Baako akoto ɛna mmiɛnsa aka nyinaa ekuntunu hɔ a ɔresa nsuo no.

Maame bi a ɔretwitwa aduane na ɔrekye, dadesɛn asi koropɔɔto so. Bucket asi ne nkyɛn, kɛntɛn nso asi ne nkyɛn. Rɔba asi ne nkyɛn. Maame no ɛte akonnwa so a ɔretwitwa aduane no.

Mmeranteɛ nsia a wɔwɔ agoprama so redi agorɔ. Agoprama no yɛ agoprama a wɔfrɛ no tenis court na wɔwɔ so. Wɔn ahofasuo no yɛ Ghana Blackstars atadeɛ, na ɛhyehyɛ wɔn. Wɔn kookyifoɔ nso tete nkyɛn.

Nipakuo a wɛhyia beaeɛ bi a car si hɔ a ɛresupply nsuo. Mmaa, mmarima, nkwadaa. Obiara de ne bokiti ɛne ne rubber, ebi nso de wɔn pan abedi line so a wɔde ɛregye nsuo no.

Mmranteɛ mmienu a ɔwɔ nfidi dwumayɔ bia, obiaa hyɛ awhewheniwa, obia nso hyɛ kyɛ a ɛbɔ tire ho ban. Ɔhyehyɛ ataadeɛ atentene a ɔfrɛ no overall no. baako ɛkunturu hɔ a ɔrehwɛ ne dwuma no na ɔreyɔ.

Krakye bi ɔwɔ n’adwuma mu na ɔredi dwuma, wahyehyɛ ɛfidie a wɔfrɛ no solar panels no bi wɔ wiem a ɔde kaa batere asisi nkyɛn, na wakuntunu hɔ ɛrehwɛ sɛdeɛ adeɛ yi bɛyɛ adwuma.

Kaa nkwanhyia asi a ani yɛ yan pa ara. Kwan no, baako wɔ bankum na baako wɔ nifa a yɛde dadeɛ akyɛ mu. Kaa no aforo dadeɛ no aba bankum afam a ɛne ne yɔnko kaa baako adi ahyia. Cars ne mmienu nyinaa asɛesɛe yie pa ara.

Gyata bebree a wɔde agu aboa bi a wɔfrɛ no nwuram nantwie no bi so. Nwuram nantwie no dɔɔso, nanso kɛseɛ baako a ɔwɔ mu a gyata bɛyɛ sɛ nsia aka no ato fam a ɔrewe no. Wɔn a wɔaka no nso de agu gyata baako so a ɔredwane.

Abɔfra bi a ɔredi agorɔ, nanneɛma a ɔde redi agorɔ no, ɛbi yɛ keteke. Ɛbi yɛ kaa, a ne nyinaa wɔde rɔba na ayɔ. Wɔayɛ ɔkwan no a keteke ne kaa no nam so, a ne nyinaa nso wɔde rɔba na ayɔ.

Nipakuo bebree a ɔreyɛ ɔyɛkyerɛ. W'ahyehyɛ ntaadeɛ tuntum, ɛkyɛ kɔkɔɔ, ebi nso kyɛ yɛ tuntum. Ɔkutakuta ntabro a w'akyerɛkyerɛ die nti a ɔreyɛ ɔyɛkyerɛ no w'akyerɛkyerɛ gu ntaboo no so.

Apolisifoɔ ɛwɔ beaeɛ a ɛhɔ yɛ ɛfiase. Ɛfiasefoɔ no baako afa prayɛ tenten a ɔde pra. Apolisifoɔ no nam a ɔrehwehwɛ ɛfiase hɔ. Baako nso wɔ ne dɛm a w'asore ɛfiri ne kɛtɛ so.

Mfididwumayɔbea a adwumayɛfoɔ atwa ahyia a wɔreyɛ nnadeɛ ho adwuma. Nnadeɛ no, wɔde baako resi baako so ahyɛ fam. Wɔn nyinaa hyehyɛ kyɛ a ɛbɔ wɔn ti ho ban. Ebi nso yɛ ahwehwɛniwa a ɛbɔ ani ho ban. Wɔn nyinaa atwa ahyia a wɔreyɛ adwuma dennennen.

Asɔnnibea a nnipa atwa ahyia na wɔredi asɛm. Nnipa nwɔtwe te benkun so. Otemmuafoɔ te n'agua mu. Ɔsraani nso a ɔbɔ ban gyina hɔ. US franka si Otemmuafoc no akyi.

Asukuufoɔ a wɔwɔ wɔn suadan mu na wɔreyɛ abɛɛfo nhwehwɛmu. Glaase sisi wɔn ani a wɔde nneɛma bi agugugugu mu. Wɔhyehyɛ ntadeɛ mfitaa mfitaa. Mma wɔ mu, mmarima nso wɔ mu, Ɛbinom hyehyɛ ahwehwɛniwa.

Adesuafoɔ a ɔwɔ sukuudan mu esua adeɛ. Mmɔfra mmiɛnsa ɛna ɔkyerɛkyerɛnii barima ɛka wɔn ho. Ɔte pono ho na ɔkyerɛkyerɛnii yi ɛɛtwerɛ wɔn adeɛ. W'abue nnwoma yi mu a mmɔfra yi ɛrehwɛ.

Car bi si nwura bi mu na car yi mu no, nipa bebree ɛtete kar yi mu. Ɔsono kɛseɛ baako egyina car yi akyi saa nso na ɔsono kɛseɛ baako gyina car yi anim. Nnua bebree atwa wɔn ho ahyia.

Anyinam nkanea ho adwumayɛfoɔ mmienu a wɔwɔ poll so reyɛ anyinam nkanea ho adwuma, wɔgyina rɔba bi a apaya akɔ soro mu, ɛna wɔwɔ poll no so a wɔrekeka anyinam nkanea no nhoma abom.

Mmaayewa nnan a wɔn nsa da plate mu na wɔredidi. Mmienu a wɔwɔm ɛhyɛ ntoma ataadeɛ, baako de ntoma abɔ ne ti duku, baako nso ɛhyɛ kyɛ. Wɔn nsa da plate mu a wɔredidi. Obiara ate aduane no bi a ɔde rekɔ n’ano.

Atowerɛnkyɛm bi asi ama dan bi adwiri agu, na nnua a wɔde dan yi so abubu gu fam basabasa. Enhinam kanea ahoma nso agugu mu na nsuo asan amuna pa ara.

Abaayewa bi a wɔde nkunimdi abotire asoa no sɛ nkunimdiehemaa aɔrebɔ n'abaso ɛwɔ agokansi a osiiɛ a wɔadi mu nkunim no. Abranteɛ bigyina n'akyi a okita akasamu. Na mmayewa ahodoɔ nso atwa hɔ ahyia a wɔn nyinaa reboa dwumadie no.

Ɔpanin bi a ɔwɔ beaeɛ a wɔyi tire na ɔreyi ne tirinwi. Ɔte hɔ de adeɛ akata ne kɔn mu. Deɛ ɔreyi ne tirinwi no, ɔno nso yɛ ɔpanin. Ɔhyɛ kyɛ hyɛ ahwehwɛniwa, ɛnna wɔde afifie wɔde yi tire no ato papa no tiri ho.

Asɛnnibea a wɔredi asɛm, aberanteɛ a ɔgyina adaka mu no, wɔama no bible a wapagya ne nsa na ɔredi nse. Ɔbammɔfoɔ gyina wɔn akyi a ɔrehwɛ wɔn. Ɔtɛmmuafoɔ nso te n'aguam a abɛɛfo kɔmputa si n'anim.

Aberanteɛ bi a ɔhyɛ ahwehwɛniwa, ɔne ne ba ɛte pono a ɔredidi. Pono no, plate bebree asisi so, ntere ɛdeda plate yi so, kuruwa a wɔde nom nsuo a nsuo agum nso si hɔ. Ne ne ba baayewa ɛde aduane ahyɛ ne papa ano a papa no ɛresere.

Broni bia ɔne abibifoɔ nkwadaa egyina hɔ eedi agorɔ. Broni yi, ɔhyɛ ataade soro fitaa ɛna ɔhyɛ ahwehwɛniwa. Na nkwadaa no ɛtwa ne ho ɛhyia a wɔn de wɔnsa asosososo ne mu. Mmayewa ɛne abɛmoa baako.

Mmame bi a ɔte ne store ano retɔn ntoma, wahyehyɛ ntoma ahodoɔ bebree a ɛhyehyɛ rɔba mu, ɛbi nso sensɛn hɔ. Dodoɔ no a ɛwɔ mu no ara yɛ kente, na maame yi, ɔda kente no so a ɔresere.

Ɛdan fɛɛfɛ bi mu a nkonnwa ɛna pono sisi mu. Nkonnwa no atwa hɔ ahyia, ɛpono nso a ɛso yɛ glass si nkonnwa no mfimfim. Pleet si pono no so a aduaba ahodoɔ gu mu. Nnwo ma ahodoɔ nso gu pono no ase.

Adansifoɔ a wɔwɔ adwuma mu na wɔresi dan. Obira hyɛ kyɛ a ɛbɔ tire ho ban. Wɔhyɛ ataade korɔ a ɛyɛ wɔn adwuma mu ataadeɛ. Na okuta deɛ wɔfrɛ no measure a ɔde ato dan no ho na ɔrehwɛ sɛ ayɛ pɛpɛɛpɛ anaa.

Beaeɛ a ɛwɔ yɛ mfididwumayɔ bea, nkorɔfoɔ bebree wɔ hɔ obiara ani abere ɛreyɛ n’adwuma mmienu bi gyina anim a wɔredi nkɔmmɔ. ɛbinom nso ɛwɔ nkyɛn a obiara ɔredi ne dwuma . Ɛbi hyɛ kyɛ, ɛbi nso hyɛ ahwehwɛniwa.

Edwam a wɔahyehyɛ atosodeɛ ne nnuaba ahodoɔ bebree. Ntoos, mako, wɔtamelɔn, ankaa, akutu, mango nyinaaa wɔ hɔ a wɔretɔn. Maamefoɔ mmienu egyina nneɛma yi anim.

Mmaayewa bi a wɔsoso nneɛma, ɛbi wɔ kɛntɛn mu, ɛbi wɔ pan mu, na wɔde rɔba afefa ho. Tɔma ɛdeda wɔn kɔn mu a nneɛma yi wɔde rekɔ beebi a ɛhɔ yɛ adwabɔ anaa afahyɛ ase.

Ayaresabea a mmaatan de wɔn mma akɔ rekɔgye ayarehwɛ. Adɔkotafoɔ mmienu a baako yɛ ɔbaa na baako yɛ ɔbarima te pono ho a wɔretwerɛtwerɛ. Nwoma bebree gu wɔn ani a wɔredi mu dwuma.

Awuraba bi a ɔwɔ beaeɛ a wɔtɔn atosodeɛ ne nnuaba ahodoɔ bebree. Pear wom, ankaa wom, mango wom, tomatoes nso wom, mmako wom. Abaayewa no te nneɛma no anim a wabue n'anom ɔresere.

Nnipa bi ɔreyɛ ɔyɛkyerɛ. Nnipa yi nyinaa yɛ Abrɔfo. Baako kita ɔkasamu a ɔreka n'asɛm dennennen. Wɔn aka no kitakita krataa a wɔatwerɛ nea nti wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ no wɔ so.

Sukuu dan mu a sukuu mmɔfra atwa ahyia a wɔresua adeɛ, na oburoni baa baako wom a ɔresere. Ɔkyerɛkyerɛni no nso gyina ɔpono no ano a ɔhwɛ mmɔfra no a mmɔfra no ani agye.

Maamefoɔ ɛnan a ɔfiri ɛfuom ɛreba. Ebiaa soso bɔtɔ. Obiara ba hyɛ nɛkyi a ɔde ntoma akyekyere no na wɛhyia maame foforɔ a ɔno nso efiri nɛɛfuom reba a wɔrebɔ nsaaho.

Nnipa a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ, na nnipa yi, wɔyɛ mmaa nko ara. Wɔhyehyɛ ntadeɛ a ɛyɛ jeans, ɛnna wɔde ntoma kɔkɔɔ abobɔ wɔn kɔn mu. Baako kita kasamu a ɔde rekasa, na nneɛma nti a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ no, wɔatwerɛtwerɛ ago ɔpono so.

Nnipa mmiɛnsa bi a wɔwɔ beaeɛ a ɛhɔ yɛ beaeɛ a wɔtwa tickit. Abɛɛfo kɔmputa si abranteɛ baako anim a ɔde krataa rehyɛ abrante baako nsam a wɔfrɛ no ticket no. Awuraba baako gyina a ɔhwɛ wɔn. Wɔn mmiɛnsa a wɔwɔ hɔ nyinaa bobɔ nose masrk.

Ɛdan mu a wɔasiesie hɔ. Nkonnwa atwa dan yi mu ahyia. Pono ahodoɔ a ɛno nso yɛ glaase sisi nkonnwa no mfimfini. Nkanea bobɔ dan no mu, na nnwoma nso gugu pono no bi so.

Aketesia bi a ɔde ne nua baa atena ase na a ɔrebɔ ne ti. Aketesia yi kita afe a ɔde awura abaayewa yi tiri mu a ɔrekyekyere. Aketesia a ɔte hɔ no, wabɔ ne ti dada, akwaraa baako nso gyina hɔ a ɔrehwɛ baabi.

Dwam a wɔasiesie nneɛma ahodoɔ, atosodeɛ ne nnuane ahodoɔ. Kɔkɔɔ gu teeburu so a wɔasiesie, mmoko nso wɔ teeburu foforɔ so a wɔasiesie. Mmaa tete wɔn dwa a wɔahyehyɛ ho a wɔretɔn. Nnipa bebree nso nam dwa no mu.

Nnipakuo bi a wɔatwa ahyia na ɔreyɛ ɔyɛkyerɛ, deɛnti a ɔreyɛ ɔyɛkyerɛ no, wɔatwerɛtwerɛ ɛwɔ nwoma so a akitakita wɔn nsam, ɔbarima baako ɛhyɛ ataare soro a wɔfrɛ no reflector no bi. Binom dodoɔ no ara hyehyɛ ataadeɛ tuntum.

Nnipakuo bi a wɔwɔ kwan so na wɔreyi akwan. Afidie a wɔfrɛ no caterpilla no bi si kwan no so. Wɔn nyinaa ayehyɛ ɛkyɛ. Wɔde ahwehwɛ nso akata wɔn ani. Wɔde afidie a wɔfrɛ no dadeɛ bi twa dadeɛ no, wɔde retwa dadeɛ kɛseɛ bi mu.

Ɛdan mu a wɔasiesiw hɔ, wɔde abɔɔfo nneɛma asiesie hɔ. Kasamfoninbɔ ban ho. Nkonnwa atwa hɔ ahyia. Fufuo baako si nifa so, ɛnna tuntum mmienu si benkum so. Sumiiɛ deda nkonnwa yi mu. Agyinammoa tuntum nso da fam.

Ɛpono so, sika dwetɛ egu so, plate esisi so, nnwoma egu so, nnuaba egu so, nwhiren esi pono yi so, na obi te ɛpono yi ho a ɔrenom anomeneɛ.

Maamefoɔ a wɔasiesie wɔn ho amammerɛ ahosiesie, aweneɛ ɛdeda wɔn kɔn mu. Wɔde ntoma asisi wɔn asene a wɔde handkerchief ahyehyɛ nkyɛn. Na ɔredi asa a wɔfrɛ no kete no.

Akadaa bi a ɔde twene asɛn ne kɔn mu na ɔrebɔ. Akwadaa yi ɔhyɛ ataade soro fufuo. Watwa ne ti mpɛsɛ nso. Nnipa bebree atwa ne ho ahyia rehwɛ no. mmaayewa, mmranteɛ, nkwadaa ne mpanimfoɔ nyinaa wɔ hɔ bi.

Kora…ɛdan bi a wɔasiesie mu, nkonnwa atwa mu ahyia. Ɛpono sisi nkonnwa yi anim. Nwoma gu pono yi bi so. Nhwiren si pono yi bi so. Sumiiɛ deda nkonnwa yi biara mu. Nkanea bobɔ hɔ a wɔasosɔ.

Ɛdan mu a ɛyɛ abɛɛfo dan mu. Nkanea sensɛn soro, pono wɔ hɔ. Wɔayɛ agyananbea, abɛɛfo deɛ yi bi nso wɔ nkyɛn, ɛnna wɔapenti pono a ɛwɔ hɔ no nso fitaa.

Aha yɛ hyɛn gyinabea. Ɛhyɛn ahodoɔ pii na ɛwɔ beaeɛ yi. Ɛhyɛno no dodoɔ no ara ahosuo yɛ akokɔ sradeɛ. Nnipa bebree wɔ beaeɛ hɔ a obiara afa hyɛn akɔ beaeɛ a ɔrekɔ.

Nwuramu moawaa w'aba ɛsubonten ho na ɔredidie na asono ɛnɛdosoo wɔm. Nkorɔfoɔ bi nso de car abesi hɔ a ɔrehwɛ mmoa yi. Car no gyina hɔ na car no ɛyɛ fitaa.

Dwadibea a mmaa obiara tete ne nneɛma ho a ɔretɔn, nneɛma ɔretɔn no bi yɛ mako, ɛbi yɛ atedua. Mmaa no bi hyehyɛ ataadeɛ kɔkɔɔ, ɛbi hyehyɛ ataadeɛ fufuo, ɛbinom de duku abobɔ hɔn ti.

Abɛɛfo dan mu, na ɛdan yi mu no, akonnwa tenten fitaa si mu. Akonnwa tuntum baako nso si nifa so. Ɛpono si mfimfini. Sumiiɛ gugu nkonnwa yi mu. Basket nso si akonnwa baako nkyɛn. Nhwiren wɔ dan yi mu bebree.

Nipakuo ɛtwa hyia beaeɛ bi a ɔredi dwuma. Nipakuo yi dodoɔ naa ntaadeɛ yɛ kɔkɔɔ ɛne tuntum. Mmaa ɛwɔ mu no abobɔbobɔ wɔn ti duku. Ɔsraniibaa bi nso a wahyɛ ahwehwɛniwa na nose mask ɛbɔ n'ano ɛretenetene wɔn.

Beaeɛ a ɔtɔ aba na nnipa asa line ɛkɔto wɔn aba. Abatoɔ so hwɛfoɔ no tete hɔ. Wɔn a ɔreto aba no nso gyinegyina pono ho ebinom ɛɛhwɛ wɔn din. Nipa bi nso ɛtwa hɔ ɛhyia a ɔhwɛ sɛɛ abatoɔ no ɛbɛkɔ asomdwie mu.

Ɛdan mu a ɛyɛ abɛɛfo ɛdan mu. Nkonwa ɛtwa hɔ ɛhyia a sumiɛ ɛdeda nkonwa yi mu. Ɛpono si hɔ a nhwiren esi pono no so. Book ahodoɔ nso ɛdeda ɛpono no so. Ɛpono no ebi bɔ dan ho.

Nnipakuo a wɔatwa ahyiana wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ. Wɔkitakita mfonin ahodoɔ a wɔatwerɛtwerɛ so deɛ nti a wɔreyɛ saa ɔyɛkyerɛ yi. Binom hyɛ kyɛ tuntum, binom nso abobɔ wɔn ti.

Nnipa wɔatwa ahyia beaeɛ a wɔreto aba. Nnipa bebree ɛdidi line so. Abaayewa baako, wato n’aba awie a ɔde krataa no ɛrehyɛ adaka mu. Nnipa ne bi tete hɔ, ɛbi nso ɛrehwɛ abatoɔ komisa no.

Car akwanhyia bi ɛsi. Na nkwanhyia no cars ahodoɔ bebree asɛesɛe. Ɛkwan no wakyɛ mu mmienu a baako ɛwɔ nifa na baako ɛwɔ benkum na ɛkwan no mfimfin no ɛso nti cars a ɛnya nkwanhyia no nyinaa abegu ɛkwan no mfimfin.

Ewuraba bi a ɔkoto hɔ na wɔahyehyɛ ne nneɛma a ɔretɔn. Nneɛma ɔretɔn no ɛyɛ atɔsodeɛ ɛne nnuaba. Nnuaba ne bi yɛ pear, tomatose, borɔdeɛ ɛne nnɔbaeɛ bebree wɔ hɔ a ɔretɔn.

Kaa kɛseɛ bi anya kaa nkwanhyia, na kɛseɛ baako no nso amuni ɛda fam. Abammɔfo ɔ aba hɔ a ɛbinom hyehyɛ deɛ wɔfrɛ no reflector no, ɛbinom nso hyɛ ɛkyɛ a ɛbɔ ɛti ho ban.

Akuafoɔ bebree a wɔwɔ afuo mu reyɛ adwuma. Mmaa ne mmarima. Wɔde kyiniiɛ asisi wɔn ti. Ebi nso abɔ duku, na beaɛ a wɔwɔ no yɛ beaeɛ a nsensan wɔ hɔ bebree.

Kaa a akɔnya na asɛe yie pa ara, na mmeranteɛ atwa ahyia a wɔpɛ sɛ wɔyi nnipa wɔnya akwanhyia no ɛfiri kaa ne mu. Na abammɔfoɔ nso wɔ hɔ, wɔhyehyɛ ɛkyɛ kɔkɔɔ, wɔrehwɛ sɛ ɛbɛyɛ a mmeranteɛ yi bɛtumi ayɛ adwuma no.

Adwam a wɔtɔn ntoma. Wɔahyehyɛ ntoma no bi wɔ dua so a ɛsensɛn ɛsoro. Maamefoɔ yi, obiara wɔ no sotɔɔ mu a ɔrehhwɛ ne nneɛma. Nnipa bi nso nam dwa yi mu a wɔretɔ adeɛ. Abaayewa bi ɛso nneɛma a ɛwɔ apampa mu ɛwɔ ne tsir so a ɔretɔn.

Nnipa bebree ɛwɔ asubɔntene bi mu a wɔredware. Mmaayewa ɛne mmeranteɛ, ɛbinom hyɛ ataadeɛ, ɛbinom nso nhyɛ ataadeɛ. Nnipa ne bi nso gyinagyina nkɔnkɔn so a wɔrehwɛ nnipa yi a wɔgu nsuo ne mu.

Nnipa bi atwa ahyia wɔ dan bi mu, na wɔreyi sini. Akasamfonin kɛseɛ bɔ ban ho. Wɔn nyinaa ani wɔ kasamfonin no so a wɔrehwɛ sini a wɔreyi no. Onipa a ɔda akasamfonin no so no, ɔhyɛ atadeɛ kɔkɔɔ.

Nnipa bi atwa ahyia a wɔatu amona na wɔreyɛ amona yi mu adwuma. Na nnipa yi, dodoɔ no ara yɛ asukuufoɔ mmeranteɛ, wɔhyehyɛ wɔn sukuu ntaadeɛ fam, ɛna wɔaworɔworɔ wɔn ntaaadeɛ na wɔhyɛ deɛ wɔfrɛ no singlet ne bi. Ɛbinom akuntunukuntunu hɔ a wɔde pipe ɛrehyɛ fam.

Mmayewa mmienu a wɔgyina hɔ na wɔredi nkɔmmɔ. Baako asi nneɛma a ɔde sensɛn ahoma so. Pan a ɔde sii nneɛma si ne nkyɛn. Ne yɔnko no asɔ ne sisi a wabae n'anom na ɔreka asɛm kyerɛ no.

Dwam a maamefoɔ ahyehyɛ wɔn nneɛma wɔ pono so na obiara te ne pono ho. Nneɛma a wɔahyehyɛ no bi yɛ gyeene, mmako, nnuaba ahodoɔ te sɛ, ankaa, watɔmelɔ nyinaa wɔ dwa yi mu bi.

Mmaayewa mmienu a wɔahyehyɛ wɔn ho kente na wɔde agudeɛ abɔ wɔn ti. Agudeɛ yi gu wɔn koom. Ebi bɔ wɔn nsa. Ebi bobɔ wɔn nan. Wɔde hankekyif nso ahyehyɛ wɔn ntoma mu a wɔredi aasa. Nnipa bebree nso atwa hɔ ahyia a wɔrehwɛ wɔn.

Maame bi a wɔahyehyɛ ne nneɛma wɔ dwam na ɔte kyiniiɛ ase. Nneɛma a ɔretɔn no bi yɛ nam, ntoos, amoko, karɔt. Wɔahyehyɛ ne nyinaa wɔ apampan so atwa ne ho ahyia. Ɔhyɛ ntoma ataade na ɔbɔ duku.

Abɛɛfo afuo bi mu a wɔaduadua nnuaba. Nnuaba no, wɔaduadua no line line. Nnipa mmeɛnsa wɔ afuo yi mu awɔregugu nnuaba yi so nsuo. Wɔn nyinaa hyɛ atade tenten a ɛkata wɔn ho nyinaa. Atade tenten no ahosuo yɛ akokɔsradeɛ.

Dea mayɛ so Ɛdan mu. Nkonnwa atwahyia ɛdan yi mu. Nkonnwa yi nyinaa yɛ adekorɔ. Ɛpono si nkonnwa yi anim a kuruwa esisi so. Nfonni bɔ ban ho. Nhwiren nso si ɛpono n'akyi.

Papa bi a ɔte akonnwa so na ne mma atwa ne ho ahyia. Ne mma yi yɛ nson. Mmeɛnsa yɛ mmaa, nnan yɛ mmarima. Ɔpanin a ɔwɔ mu no gyina ne papa akonnwa akyi. Abɔfra kumaa a ɔwɔ mu no nso, papa yi de no asi ne nan so a wate aduane de ahyɛ n'ano.

Mmɔfra mmeɛnsa a wɔte akonnwa baako so, na wɔredi agorɔ. Ɔpanin a ɔwɔ mu no, wabɔ ne ti, na wafa abɔfra baako atena ne nan so a ɔhwɛ n'anim na ɔreka asɛm bi akyerɛ no. Abɔfra baako a ɔwɔ mu no, wasi ne ti ase a ɔreda.

Asraafoɔ a wɔatwa ahyia baabi. Wɔkuta ɔwura bi a ɔhyɛ atade soro blue, na ɔde ahwehwɛniwa ahyɛ ne bo so. Asraafoɔ yi, wɔde kyɛ abutubutu wɔn ti. Wɔrebisabisa krakye yi nsɛmfua bi.

Ɛdan mu a pono si na nkonnwa atwa pono yi ho ahyia, nkanea sesɛn dan yi mu. Mfonyini nso bobɔ ban ho. Akonnwa tenten baako a esi hɔ no, sumiiɛ gugu mu.

Bea a wɔyɛ hyɛn ho adwuma. Na beaeɛ yi, mmaa wɔ hɔ, mmarima nso wɔ hɔ. Hyɛn sisi hɔ a wɔatutu na wɔrehyehyɛ. Ɔpanin a ɔwɔ mu no yɛ barima. Ɔgyina hɔ na ɔrehwɛ wɔn. Ɔhyɛ ahwehwɛniwa.

Nnipa bi a wɔwɔ ɛdan mu na ɛmu mmienu redi asa. Ɔbaa baako, ɛna cbarima baako. Wɔafirafira kente, ɛna ɛhweneɛ deda wɔn kɔn mu. Ɔbaa no, wakyekyere ne ti. Barima no nso de adeɛ apɔ ne ti.

Asraafoɔ atwa ahyia beaeɛ bi, na wɔn nyinaa hyehyɛ kyɛ a wɔde bɔ yɛn tiri ho ban. Wɔne temammufoɔ bi atwa ahyia a wɔredi anobaebaeɛ. Ɔpanin baako, ɔde nose mask abɔ n'ano.

Beaeɛ yi yɛ Kwame Nkrumah Museum a Kwame Nkrumah honin si sumpie so si dan anim, na watena ne nsa rehwɛ beaeɛ bi. Wɔayɛ sutadeɛ da anim, a wɔayɛ ahonin nson sisi sutadeɛ yi so na wɔrehyɛn mmɛn.

Nhwehwɛdan bi mu, na wɔde pono ɛsi hɔ a nkonbwa mmienu atwa pono ne ho ahyia. Pono baako wɔ akyire a mfonin kɛseɛ bi ɛsi so. Ɔde curtains nso asan nhwehwɛ yi anim.

Awuraba bi a ɔte akonnwa so na mmɔfra mmeɛnsa nso te akonnwa so atwa ne ho ahyia. Awuraba yi, ɔrebɔ deɛ wɔfrɛ no dwetae yi bi. Mmɔfra no nso kitakita dwetae yi bi. Abarimaa baako a ɔwɔ mu no, twene si ne nan so a ɔrebɔ, na wɔn nyinaa resere.

Awuraba bi a wakoto na ɔresi nneɛma. Na ne mma mmayewa mmienu atwa ne ho ahyia. Baako nsa da nsuo mu a ɔresi nneɛma yi bi. Baako nso te pan mu wɔ n'akyi. Wabaabaa ne nsam a ɔresere. Maame no nso resere.

Ewuraba bia ɔte dadepɔnkɔ so a ɔfiri ɛfuom mu reba. Ɔso kɛnten ɛwɔ ne ti so. Ne mma mmayewa mmienu. Baako te dadepɔnkɔ so wɔ ɛnimmu. Baako nso te dadepɔnkɔ so wɔ akyire a ɔde ne nsa asɔ ne maame mu. Egya egu dadepɔnkɔ no ɛkyi.

Mmɔfra a wɔatwa ahyia na wɔn ani agye. Abɔfra kumaa baako a ɔgyina anim no, ɔkita abɛɛfo tɛtɛfoon kɛseɛ yi bi a wɔfrɛ no tablet wɔ ne nsam. Wɔn nyinaa rehwɛ adekorɔ ɛwɔ tablet yi so, na wɔresere.

Ɛdan mu, ɔpono kurukuruwa bi si hɔ, glass bebree esisi pono yi so. Nkonwa a ɛho yɛ kɔkɔɔ ɛtwa ɛpono yi ho ɛhyia. Nwhiren esi pono yi ɛkyi. Nfonni bɔ ban ho a gyata ɛda nfonni yi mu.

Nnipa pii atwa ahyia abɔten so a ɔreyɛ ɔyɛkyerɛ. Wɔn nyinaa kutakuta aman hodoɔ so frankaa. Frankaa no bi yɛ US deɛ, ebi yɛ Cubafooɔ deɛ, ebinom atwerɛtwerɛ deɛ nti a wɔyɛ frankaa no ɛwɔ nkrataa so.

Asuafoɔ mmayewa mmiɛnsa a wɔwɔ suadan mu na wɔresua adeɛ. Wɔde biribi ahyehyɛ wɔn nsa. Wɔn nyinaa hyehyɛ ahwehwɛniwa. Wɔhyehyɛ ntaadeɛ mfitamfitaa. Nwoma gu pono no so, ɛna rubber nso si ɛpono no so.

Ɛdan bi mu. Na ɛdan no mu no wa painti mu fitaa. Curtains ɛsesɛ dan yi mu. Nkonwa a ɛyɛ nkonwa korɔ esisi dan yi mu. Dadeɛ pono esi nkonwa yi mfimfin. Sumiɛ de da nkonwa yi mu. Pono tenten bi si hɔ a wahyehyɛ nwoma ɛne glass ɛsisi so.

Abammɔfoɔ a wɔkutakuta wɔn tuo. Ɛbi nso tuo sɛn wɔn kɔn ho. Wɔn nyinaa hyehyɛ kyɛ. Ɛbi kyɛ no yɛ dadaɛ kyɛ a ɛbɛ etire ho ban no. Ɛbinom nso ahyehyɛhyehyɛ ahwehwɛniwa, na wɔdi ɛdɔm akyi a wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ.

Opanin bi a ɔte afunumu pɔnkɔ so. Na ɔpani yi, ɔhyɛ fugu na ɔhyɛ fugu yi bi kyɛ wɔ ne ti so. Okita poma tententen a nnipa de osebɔ di n'akyi. Awuraba baako gyina nkyɛn a ɔhwɛ papa yi.

Nnipa pii atwa ahyia wɔ beaeɛ bi, abaayewa baako a ogyina anim no, ɔde kente ntoma ɛsi n’asene ɛna ɔde bi akyekyere n’anofu. Ɔde adeɛ abɔ ne ti, aweneɛ gugu ne nsa, ky eii.

Bea a wɔsiesie kaa a ɛyɛ foforɔ koraa na kaa yi bi si pono so a adwumayɛfoɔ no ɛrehyehyɛ. Odwumayɛni no, ɔhyɛ kyɛ a ɛbɔ ti ho ban wɔ ne tiri so. Mpanimfoɔ gyina ekyire a wɔafee wɔn ani a wɔrehwɛ sɛdeɛ ɔredi dwuma no.

Nnipa atwa ahyia faako a wɔreyɛ ayie. Obi te hɔ a ɔresi ntwene so. Mmaa yi atwa ahyia. Wɔafurafura ntoma a wɔgyin hɔ wɔredi asa. Ɔpanin baako nso de ntoma asi ne mu a ɔno nso redi asa yi bi.

Aha yɛ dwadibea a wɔfrɛ no mall no, na nnipa bebree wɔ dan yi mu a obiara retɔ n'adeɛ. Wɔahyehɛ nneɛma ahodoɔ. Wɔahyehyɛ atosodeɛ ne nnuaba nso bebree wɔ pono so. Wɔn a wɔatoto wɔn nneɛma awie no, wɔdi line so a wɔreytua ho ka.

Car kwan mu a ɔtɔntɔn nneɛma. Adwadifoɔ ahyehyɛ wɔn nnoɔma asa car kwan yi ho. Abemoa baako so nnoɔma wɔ kɛntɛn mu. Ɔkuta car tyre a ɔresan ɛpea. Ɔbaa baako di nɛkyi a abofra ɛhyɛ nɛkyi.

Ɛwuraba bi a ɛwɔ mpo ano. Na kodoɔ esi nɛkyi wo ɛwɔ ɛpo yi so. Ɛwuraba no ɔkuta nsuomnam kɛseɛ bi ɛwɔ nensa benkum mu. Ɛna ɔkuta nam ahodoɔ yi bi nso ɛwɔ nensa nifa mu. N'aniagye a ɔresre. Ɔbɔ duku ɛwɔ ne tiri so.

Abaayewa bi a ɔte dadepɔnkɔ so, na ɔhyw ataade tuntum, ɛna ɔhyɛ ɛkyɛ nso tuntum. Wakyekyere bɔbɔ da dadepɔnkɔ yi akyi. Ɛhɔ yɛ dwam. Nnipa bebree nam hɔ a wɔredi dwa.

Abrɔfo a ɔwɔ wɔn sukuudan mu ɛresua adeɛ. Teacherfoɔ mmaa mmienu ɛtete hɔ. Mmɔfra mmaayewa ɛtwa wɔn ho ɛhyia. Ɔde nnoɔma ɔdesua adeɛ ahodoɔ pii ɛgugu ɛpono so a mmɔfra yi ɛresosɔ mu.

Oduyɛfoɔ bi a ɔte dan mu, na srɛ atwa ne ho ahyia. Wasɔ gya de biribi asi gya no so a ɔrenoa. Nkuruwa bebree atwa ne ho ahyia. Nnipa bebree wɔ dan no mu a ebi de mobile phone retwa no mfonin.

Mmaa ne mmarima bi a wɔatwa ahyia wɔ beaeɛ bi. Wɔn nyinaaaa wɔabie wɔn ani a wɔre su. Barimano a ɔte akyire no deɛ, ɔnsuiɛ. Mmaa no nyinaa, wɔabobɔ wɔn ti. Deɛ di kan no, ɔhyɛ ataade fitaa Deɛ ɔte ne n'akyi no nso, ɔhyɛ atade tuntum.

Nnipa mmienu a ɔwɔ wɔn adwuma mu. Adwuma yi yɛ beaeɛ ɔyɛ nnua ho adwuma. Abranteɛ baako ne ɔbaa baako a ɔde akasamuu asɛn ne kɔn mu. Wɔbue krataa bi ɔrehwɛ mu na ɔrekenkan na ɔresrɛ. Mfidie a ɔdeeyɛ adwuma no ɛde da wɔn anim.

Maame bi a ɔwɔ n'adwuma mu, beaeɛ hɔ no, ɔtontɔn Abibifoɔ anwonneɛ a wɔde wɔn nsa na anwono. Ɛgu mu ahodoɔ bebree. Ahofasuo no bi yɛ kɔkɔɔ, ɛbi yɛ ahabammono, ɛbi yɛ akokɔsradeɛ, ɛbi nso, wɔde ɛserɛ na anwono.

Nnipa bi wɔ ammusieɛ a wɔatu amena a wɔde obi reto mu. Saa nnipa yi nyinaa yɛ mmorɔfo. Nan yɛ mmarima. Num yɛ mmaa. Mmarima nobi kuta so a ɔrekata amena no so.

Mpanyinfoɔ bi a ɔwɔ mmerahyɛ bedwafie ɛde ntɔkwa abɔ ɛnii. Na afɛnu no nyinaa, obiara apegyapegya nkonwa a ɔreto abɔ ne yɔnko. Ebinom de wɔn ani akyerɛ baabi a ɔredwane. Nsɛmtwerɛfoɔ nso gyina hɔ a ɔretwa nea ɔrekɔ so no.

Nnipa a ɔwɔ dan mu na ɔresua adeɛ. Nipa yi wɔyɛ mpanimfoɔ, ɛnna ɔkyerɛkyerɛni gyina wɔn anim rekyerɛ wɔn adeɛ. Akasamfonin bɔ wɔn akyi. Nkurɔfoɔ yi, mmaa om, mmarima nso wom.

Asaafoɔ a wɔhyɛ ntadeɛ mfitaa mfitaa. Wɔhyehyɛ kyɛ tuntum wɔ wɔn tiri so. Wɔn mu bi nso reɔ ntwene ne mmɛn. Wɔn mu bi awu a ɔda funnada mu, na wɔde no nam kwan so rekɔsie no.

Abammɔfoɔ a wɔde wɔn hyɛn abɛgyina kwan so na wɔrehwɛ cars ahodoɔ. Ɔsraani baako wom a etuo kuta no. Apolisifoɔ nso gyina hɔ a etuo bobɔ wɔn ataaso. Wɔn nyinaa hyehyɛ wɔn kyɛ. Wɔhyehyɛ mpaboa tuntum.

Mmɔfra bebree gyina dua bi ase. Na wɔ binom de wɔn nsa agugu wɔn bo so akata wɔn ani a wɔrebɔ mpaeɛ. Mpanimfoɔ bi nso wɔ mu wɔgyinagyina wɔn akyi. Mmɔfra yi, mmaa wɔm, mmarima nso wɔm.

Maamefoɔ mmiɛnsa wɔ fie adi hɔ a wɔreyɛ adeɛ. Maame baako, watunu ne mu. Okita praeɛ a ɔde repra. Mmienu a aka no nso, nkukuo gu wɔn anima wɔrehohro mu. Wɔn nyinaa bobɔ duku wɔ wɔn tiri so.

Nipa bi ɛtwahyia wɔ biaa ɔyɛ abibiduro. Deɛ ɔyɛ abibiduro no ɔhyɛ ataade fitaa a waka ne nan ato so na ɔrebubu ahahama. Wɔn a ɛtwa ne ho ɛhyia nyinaa nso ɔtete hɔ a wakeka wɔn sa abom.

Bea ɔreto aba. Nnipa bebree di line mu ɛrekɔto wɔn aba. Abaayewa baako, wato n’aba awie a ɔrebobɔ krataa no de rehyɛ adaka ne mu. Mmaayewa a aka a wɔdi line ne so no, wɔrehwɛ sɛdeɛ abaayewa no ɛreyɛ no.

Nnipa bi a wɔtete pono bi ho. Pono yi ho, abɛɛgo nneɛma pii wɔ so. Laptop nneɛma yi bi sisi so. Nneɛma a wɔde hyehyɛ wɔn aso, nneɛma yɛkasa mu sisi so. Nwoma nso deda pono yi so.

Mmerantewa bi awɔkitakita Ghana frankaa na wɔrenyam frankaa. Ɛbi nso kita adinkra yi bi ahyɛnsodeɛ. Wɔn nyinaa de ntoma asisi wɔn asene. Kɔnmuadeɛ deda inom kɔn mu.

Nnipa bi a wɔwɔ beaeɛ a wɔtu deɛ wɔfrɛ no Galamsey yi bi. Wɔatu amena kɛseɛ na nnipa bebree gyina na binom kutakuta sofi, binom resoa anwea. Mfidie a wɔde hohoro galamsey yi nso sisi wɔn nkyɛn. Ɔpanin a ɔhwɛ wɔn so no, ɔgyina soro a bag sɛn ne kɔn mu.

Sukuufoɔ mmɔfra a wɔresua adeɛ. Beaeɛ a wɔresua adeɛ no yɛ abɔntene. Wɔtete adi hɔ. Ɔkyerɛkyerɛni de black board asi hɔ a ɔrekyerɛ wɔn adeɛ. Mmɔfra no nso biara kita black board ketewa wɔ ne nsam.

Osu kɛseɛ bi a suhyɛn no ɛmuni atɔ mu. Na nnipa na ɔte suhyɛn no mu no, ɔde foam bi ato nsuo no mu a wɔn nyinaa afoforo na ɔte so sɛɛbɛyaa wɔbetumi aba konkɔn so.

Adɔkotafoɔ wɔ beaeɛ a wɔgye nnuro, na adɔkotafoɔ yi, wɔn nyinaa hyehyɛ ntadeɛ mfitaa mfitaa. Mmaa mmeɛnsa, ɛna ɔbarima baako. Ɔbarima no te akonnwa so. Ɔhyɛ ahwehwɛniwa, ɛna ɔhyɛ gloves wɔ ne nsa ɔbaa baako kita a ɔretwerɛtwerɛ deɛ ɛrekɔ so no.

Asukuufoɔ mmɔfra a wɔwɔ sukuudan mu resua adeɛ. Wɔn nyinaa tete wɔn table so. Wɔn sukuu atadeɛ no, ne nyinaa yɛ korɔ, ahaban mono, ɛnna wɔhyɛ fufuo wɔ aseɛ. Wɔn nyinaa mpaboa yɛ tuntum.

Mpoano a nkube sisi hɔ, na wɔayɛ kamakama ayɛ ama hɔ ayɛ ahomegyebea. Nnipa ba hɔ. Aberanteɛ bi te hɔ a kyineɛ si ne so. Aberanteɛ baako nso da nsuo bi a wɔayɛ wɔ hɔ ne mu.

Bea a wɔayɛ wɔcar kwan mu a wɔfrɛ no Zibra crossing no, nnipa bebree retwa kwan mu wɔ saa beae no, mmaa, mmarima, nkwadaa, mpanimfo. Ebinom hyɛ ataadeɛ tuntum, ebi nso hyɛ ataadeɛ fitaa.

Edwadibea kɛseɛ bia nnipa pii ɛnenam hɔ. Cars nso egyinagyina hɔ a ɛrefa nnipa. Ebi mo ahyehyɛ wɔn nnoɔma ɛwɔ kwan no nkyɛn a wɔde kyiniiɛ ɛsisi wɔn so. Adetɔnfoɔ ɛnso wɔ hɔ a ɔɔtɔ adeɛ.

Wo adwabɔ bi ase, mpanyinfoɔ ɛtete hɔ ɛna mmaayewa bi a ɔde ntoma ɛsisi wɔn mu na awheniɛ ededa wɔn kɔn mu na wabɔ wɔn ho hyire apegyapegya wɔn nsa ɛɛkyea wɔ edwabɔ no ase.

Ɛpono a abɛɛfo laptop yi bi esisi so. Nnwoma ɛdeda so. Mobile phones egu so. Kuruwa esisi so. Nipa ɔte ɛpono ne ho no ɔresua adeɛ.

Mmaa ne mmarima bi a wɔafa wɔn ho wɔ ammamere kwan so. Mmaa hyɛ ataadeɛ tuntum na wɔde agudeɛ agugu wɔn koom. Ntakra sisi wɔn nyinaa ti so. Mmarima no nso de ntoma asisi wɔ mu.

Ahemfo a kyiniiɛ sisi wɔn so na wɔrekɔ ayie. Mmarima soso twene a wɔrebɔ di wɔn akyi. Ahemfo yi, wɔde ahaban a ɛyɛ ahabammono agugu wɔn kɔn mu.

Bea a nnipa dɔm atwa ahyia na wɔreyɛ ɔyɛkyerɛ, na nnipa dɔm yi, ebi nte wɔn ho ase, nti wɔne asraafoɔ de abɔ ani a wɔreko ntɔkwa. Asraafoɔ no dodoɔ no ara nso de dadeɛ ato pampim sɛ ɛbɛyɛ a nnipa no ntumi ntwi mfa wɔn so. Nnipadɔm no dodoɔ no ara kutakuta nkuro ahodoɔ frankaa.

Agoprama bi so, Papafoɔ mmeɛnsa gyina faako. Wɔhyehyɛ ataade soro tuntum, ɛkyɛ tuntum, ɛna socks kɔkɔɔ. Ɔne n'ayɔnkofoɔ resi akan. Wɔkita ahoma bi a wɔretwe, na wɔn ayɔnkofoɔ no nso retwe.

Yaaresabea a nnopa deda mpa so. Nnipa a ɛwɔ hɔ ne nyinaa yɛ mmaa. Ɔdɔkotani no, ɔde biribi ahyɛ ne ti. Ɔhyɛ ataadeɛ a n’ahofasuo no soro ne fam nyinaa yɛvahabanmono. Na waba mpa baako ho a ɔrehwɛ ɔyarefoɔ no.

Mmɔfra bia twene sisi wan anim, na wɔredi agorɔ. Mmɔfra yi, mmaa mmeɛnsa, ɔbarima baako. Ɔkyerɛkyerɛni nso a ɔkita akasaa gyina wɔn akyi a ɔresere. Mmɔfra no de nneɛma a ɛkitakita wɔn no, wɔde reto nnwom.

Abaayewa bi a wɛdi dɛm na ɔte wheel chair mu na ɔte ɛpono ho na ɔne na yɔnkofoɔ resua adeɛ. Mmaa mmienu ɛna mmarimma nso mmienu. Nneɛma ɔdesua adeɛ egu ɛpono yi so. Abranteɛ baako nso woadane n'ani de ahwɛ baabi na ɔte pono foforɔ hɔ, ɔno nso sua adeɛ ei.

Ei kyew ɛsuapɔn mu adesuafoɔ a ɔwɔ dan bi mu a ɔresua adeɛ. Wɔn nyinaa ɛtwahyia abɛɛfo computer yi bi ho a ɔdesua adeɛ. Abranteɛ baako a ɔhyɛ tuntum na ɔgyina akyire, watwe ne kɔn ɛrehwɛ nea ɛwɔ computer yi so.

Mmɔfra bi a ɔwɔ parke so na ɔresi akan. Ɔtete fam a maame bi a ɔno na ɔhwɛ wɔn so egyina hɔ ɛkasa kyerɛ wɔn. Mmɔfra no ebi hyɛ ataadeɛ soro kɔkɔɔ. Wɔn de adeɛbi abobɔ wɔn ti.

Nnipa bi a wɔso efundaka na wɔde rekɔ asieɛ akɔsie obi. Wɔn mu dodoɔ no ara hyɛ ntaadeɛ tuntum. Fundaka no, wɔayɛ no te sɛ nam pɛpɛɛpɛ. Na wɔde ato ntaabolo so a so mmarima bi a wɔde rekɔ.

Wɔ agopama kɛseɛ bi so, a enipa ɛtwa agoprama no so ɛhyia, mmaranteɛ bi a wɔn abɛti soso egyina ntwene akɛseɛ bi hɔ a ɔrebɔ. Nsɛmtwerɛfoɔ nso gyina hɔ a wɔde wɔn mfidie ɛtwa deɛ ɛrekɔ so.

Efitia bi a nnua atwa ho ahyia. Borɔdeɛ nso sisi efie no akyi bebree. Ankorɛ a n'ahosuo yɛ ahaban mono si fie no anim. Maame baako gyina dan baako anim.

Nnipakuo bi a wɔatwa ahyia wɔ adidibea. Pono kurukuruwa si wɔn anim. Pono no so yɛ ahwehwɛ. Wɔahyehyɛ plate ahodoɔ a nnuane ahodoɔ pii wowom. Kuruwa bebree nso si hɔ a anonneɛ wowɔ mu bebree.

Mmaa mpanimfoɔ bi a wɔwɔ bea bi na wɔredi asa. Wɔn nyinaa hyehyɛ ntoma atadeɛ. Wɔn nyinaa nso abobɔ dukuduku mfitamfitaa. Wɔkuta handkerchief mfitamfitaa a wɔde redi asa.

Abatoɔ mmerɛ ɛna aso. Nnipa bebree gyinagyina line mu a ɔretɔ aba. Maame baako a ɛduru ne so no, woato naaba no ɛwie abobɔ krataa no ɛdeehyɛ adaka esi hɔ no mu. Abranteɛ baako a ɔgyina akyire no ɔrehwɛ sɛ nea maame no ɛreyɛ no.

Nnipa bia wɛtwahyia didipono ho, na aduane ahodoɔ pii ɛwowɔwɔ nkyɛnse mu na esisi wɔn anim. Ebi yɛ mmaa, ebi yɛ mmarima. Wɔn mu dodoɔ naa kuta ntere ɛna wɔdedidi.

Nnipa bi wɔahyehyɛ wɔn ho wɔ wɔn amammerɛ kwan so. Aweneɛ gugu wɔn kɔn mu. Wɔn nyinaa fe ntoma asisi wɔn asene. Mmaa ne mmarima. Binom hyɛ mpaboa, binom nhyɛ mpaboa.

Abusuakuo bi a wɔahyia wɔ fie bi mu. Mmaa ne mmarima, wɔahyehyɛ wɔn ho. Kaa a ɛyɛ akokɔsradeɛ si wɔn akyi. Papa baako abɔ ne mu ase a ɔne maame bi ɛredi nkɔmmɔ.

Nnipakuo bi a wɔgyina platform bi so, na wɔredi asa. Wɔn nyinaa hyɛ ntoma atadeɛ. Mmaa a wɔwɔ mu no, wɔhyɛ soro a ne nyinaa yɛ tuntum. Mmarima no nso de ntoma no bi na apam atadeɛ soro ne fam.

Wɔasisi adan nkuruwankuruwa a wɔde brɛ na ɛna abobɔ so. Nnipakuo bi wɔ efie no anim. Papa bako akuntunu ne mu a ɔrehohoro ne nsa wɔ bokiti mu. Mmaa no a wɔwɔ hɔ no, wɔn nyinaa agu mmaayaafi.

Ɛpono bi esi hɔ a mmaranteɛ a ɛwɔ hɔ no eedi agorɔ ɛwɔ ɛpono no so. Ɔde nsatere ɛna ɛɛbɔ bɔɔl ɛwɔ ɛpono no so. Nkorɔfoɔ wɛtwa hɔ ɛhyia no nyinaa ɛni wɔ wɔn so a ɔɔhwɛ wɔn.

Ɛyere ɛne ekunu ɛwɔ wɔn dan mu. Wɔn ba abɛɛmoa ketewa egyina wɔn mfinfini. Akwadaa no kita toy. Papa no te akonwa so. Maame no ɛte fam. Papa no de ne nsa ato ne yere kɔn mu.

Mmayewa bi a wɔahyia a wɔrebɔ skipping, na mmayewa yi, mmienu kuta ahoma wɔ fa baako, ɛnna mmienu nso kuta ahoma wɔ fa baako, ɛnna wɔretoto ahoma, ɛnna abayewa baako rehuruhuru fa so.

Mmeranteɛ bi a ɔte hyɛn kakraka bi so. Hyɛn no yɛ hyɛn a etuo kɛseɛ si so. Etuo mmoba bebree nso gu hyɛn no so. Ɔkuta frankaa a ɛyɛ ɔman bi so frankaa a wapagya de kɔ soro.

Ekunu, ɛne ɔyere ɛne wɔn ba. W'akɔtɔ biribi de aba fie. Akwadaa no ɛbue adaka no so ɛrehwɛ adekorɔ a ewɔ mu. Ɔkunu ne ɔyere no nyinaa aniagye a ɔsre hwɛ akwadaa no.

Beaeɛ keseɛ bia wɔapakepake abɛɛfo cars a abasoɔ yi bi bebree wɔ so. Ewiemuhyɛn kumaa bi nso si saa beaeɛ yia. Cars a ɛwɔ hɔ no, emu dodoɔ naa yɛ fitaa, kɔkɔɔ mmiɛnsa ɛwɔ mu, ɛna tuntum mmienu ɛnso ɛwɔ mu.

Nnipa bi ɛtwahyia ɛwɔ agoprama bi so. Agoprama no yɛ beaeɛ wɔbɔ deɛ wɔfrɛ no volley ball no bi. Mmaa wɔhyɛ ntaade nfitaa fitaa ne wɔn coachfoɔ a ɔhyehyɛ ntaade kɔkɔɔ kɔkɔɔ. Wɔn nyinaa gyina beaeɛ ɔdi agorɔ no.

Kaa bi anya nkwanhyia, na kaa no yɛ kaa a wɔde di ako a etuo sisi so. Asɛe fam hɔ pasapasa. Asraafoɔ mmeɛnsa gyina ho a wɔn tuo bobɔ wɔn bo.

Nnipa bi ɔrekɔ bicycle agokansie. Obiara hyɛ n'ataadeɛ soronko. Deɛ odi kan no, n'ahofasuo no yɛ akokɔsradeɛ. Ɔhyɛ kyɛ. Ɛna ɔhyɛ ahwehwɛniwa nso. Nnipa bebree atwa ahyia hɔ a ɔrebɔ gye wɔn so. Wɔkitakita phone a ɔde retwa wɔn mfonyini.

Nnipa bi ahyia wɔ dan bi mu a wɔreyɛ adwenetoatoa. Mmienu yɛ mmaa, mmienu yɛ mmarima. Wɔte pono a ɛyɛ nnadeɛ pono ho, nkonnwa no a wɔtete so no nso yɛ nnadeɛ. Wɔn nyinaa yɛ aborɔfo.

Bea a wɔtu fam agudeɛ. Wɔatu amena kɛseɛ a nsuo efi tae mu. Na wɔn nyinaa wɔn ho ayɛ fi. Mfidie a wɔde horo agudie yi sisi hɔ. Wɔkutakuta rubber pan wɔ wɔn nsam a wɔde hohoro agudeɛ yi.

Abranteɛ bi a ne nan yɛ no ya a okutakuta krɔkyese wɔ ne nsam. Ɔte akonnwa mu wɔ dan mu. Akasa mfonyini bɔ hɔ. Na nkrɔfoɔ bi resi akan wɔ akasa mfonyini so. Okuta deɛ wɔfrɛ no remote no de rekyerɛ akasamfonyini no so.

Nkwadaa a wɔahyia wɔ edwabɔase na ɔrekyerɛ wɔn kurom ammamerɛ. Mmaayewa wɔ mu ɛna abɛɔmoa nso baako. Wɔde ntoma ɛsisi wɔn asene, ɛna kɔnmuadeɛ ededa wɔn kɔn mu. Ɔde hyire abobɔ wɔn anim ɛna wɔn nnipadua ho nyinaa.

Apoosifoɔ mmiɛnsa bea petee bi. Okutakuta wɔn tuo. Wɔhyehyɛ dadekyɛ wɔ wɔn I so. Opoosini baa baako a ɔno nso n'ahofasuo no yɛ soronko gyina wɔn nkyɛn a ɔde ne nsa mmienu ahyehyɛ ne kotokuo mu. Abranteɛ bi nso a ɔtɔn fan milike retwi ne bicycle wɔ n'akyi.

Nnipa bi wɔwɔ bea a wɔasisi ntoma dan bebree. Wɔn nneɛma nyinaa gugu abɔnten, aeroplane bi nso asɛe si hɔ bi. Maamefoɔ ne wɔn mma, na bea no yɛ bea nnipa bebree na ɛwɔ bea hɔ.

Maame bi ɔte fam na ɔrekyɛ aduane ama nnipa binom. Aduane yi yɛ aduane a yɛde nhaban akyekyere, na obiara atene ne kyɛnse a ɔde rema maame na wagye aduane yi bi. Ɛyɛ ɔbaa panin baako na mmɔfra mmienu ka ne ho.

Mmaa bia wɔahyia na ɔrebɔ deɛ ɔfrɛ no volley ball yi bi. Nnipa bebree ɛtwahyia ɛrehwɛ wɔn. Mmaa yi w'ahofasuo nyinaa yɛ pɛ. Ebi hyɛ ataade soro kɔkɔɔ ɛna fam tuntum. Abaayewa baako wɛhuri kɔ soro tententen a ɔrebɔ bɔɔl no.

Nnipakuo bia ɔwɔ bepɔ bi so a snow atɔ wɔ hɔ, na nkorɔfoɔ yi ɔhehyɛ ntaadeɛ kutukutuu a ɛbɔ wɔn ho ban efiri awɔ ho ɛna ɔhyehyɛ ahwehwɛniwa. Ɔwɔ ɛkyɛ nso a ɛkata wɔn ti a ɛbɔ wɔn ti ho ban. Ɔkuta kuta ɛfidie bi a ɔdehwɛ sɛneɛ snow no tɔɔ yɛ afa.

Ɔdan mu a wɔayɛ ɛpono bi a wɔde nwoma ahyehyɛhyehyɛ mu. Nhwiren bebree sisi ɔdan yi mu. Wɔayɛ ahwehwɛniwa kɔseɛ ɛbɔ ban ho. Nkanea bebree bobɔ hɔ. Wɔayɛ pono ketewa bi si hɔ a, wɔayɛ no sɛ waduro no.

Nwura mu a nwuram mmoa bebree nenam nwura yi mu redidi, na kaa bi nam bea a wɔatwa kwan ato. Mmoa a yɛhunu wɔn yi dodoɔ no ara yɛ mmoa a wɔfrɛ wɔn zebra no. binom gyina afa baako, ɛna ɛbinom nso gyina afa baako. Mmeinu gyina kwan no a kaa no nam so no mu.

Nnipa bi a wɔretu kwan na wɔkitakita wɔn baage bebree. Baage no gu ade kumaa bi a ayɛ sɛ kaa so a wɔtumi pia. Obiara baage bɛyɛ sɛ nnan gu adeɛ yi so. Maame baako a odi kan no, abɔfra hyɛ n’akyi, papa baako nso ne mma adi n’akyi.

Nnipakuo bia ɔreyɛ wɔn kurom ammamerɛ na wɔredi asa. Ebi mo abɛn hyehyɛ wɔn ano a wɔrebɔ na ɔsan bɔ ntwene ɛka ho. Abranteɛ baako a ɔredi asa no, ɛtam kumaa bi ɛna esi na sene. Deɛ aka no nyinaa hwee ɛnkata hɔ.

Nwura mu mmoawa a wɔaba beaeɛ osuo bi da. Na ɔrebɛnom osuo yi bi. Ɛyɛ mmoa ahodoɔ pii. Aboa tententen baako a wɔfrɛ no sohori no, ogyina nsuo no ano. Saa ara na mpɔnkɔ wɔ hɔ bi. Ɔibra wɔ nsuo yi ho bi. Ɛne nwura mu mmoa a aka nyinaa bi.

Nkwadaa bi wɔ fie a ɔreyɛ adeɛ. Mmaayewɛ mmiɛnsa; wɔasesa nkukuo bebree agu adi hɔ a wɔretwitwi mu. Abaayea kumaa no a ɔwɔ mu no, ɔde dadesɛn tuntum bi akutunu hɔ a ɔde dadesɛn bi retwitwi ho.

Ayaresabea a adɔkotafoɔ wɔ wɔn dan mu na wɔrekeka nneɛma bi si ani. Adɔkotafoɔ mmienu, ɔbaa baako ne barima baako. Wɔgyina pono bi ho a wɔretwerɛtwerɛ biribi. Adɔkotafoɔ a wɔwɔdan yi mu yi, wɔde adeɛ akata wɔn ho nyinaa, a wɔsane hyɛ ahwehwɛniwa.

Nnipa bi atwa ahyia wɔ didipono ho, na nkonnwa a ɛsisi didipono yi ho yi, ne nyinaa wɔde ntoma tuntum adura ho. Aberanteɛ bi gyina hɔ a ɔkuta akasamu na ɔreto nnwom. Maame bi asɔre a ɔno nso reto nnwo hwɛ aberanteɛ no anim.

Nnipa bi a wɔreyɛ amammerɛ. Nnipa yi wɔhyehyɛ ntakra wɔ wɔɔn nan ne wɔn abatri. Anhweneɛ deda kɔ mu. Baako twene kɔseɛ bi si n'anim a ɔrebɔ. Ɔbaako nso, twene kumaa sɛn ne kɔn mu a ɔrebɔ.

Mmarima bi a wɔahyia na wɔreyɛ wɔn kurom amammerɛ. Mmɔfra wɔ mu, ɛna mpanimfoɔ nso wɔ mu. Wɔde ntoma asisisisi wɔ asene, na ntwene akɛseɛ sisi wɔn anim a wɔn nyinaa rebɔ ntwene yi.

Maame bi a ɔrenoa aduane na nsriba bebree ɛtwa ne ho ahyia. Dadesɛn kɛseɛ bi ɛwɔ n'anim a esi koropɔt so. Dadesɛn nkumaa noa esisi n'anim no abomu esisi gya so. Bankuta ɛda rubber so esi ne nkyɛn.

Mmeranteɛ nnan bi wɔ beaeɛ a wɔn nyinaa redidi. Mmeɛnsa te faako wɔ pono tenten bi ho a wɔredi wɔn banku. Baako nso, wate ne ho wɔ pono soronko so a ɔno nko ara na ɔre didi. Aberanteɛ baako te wɔn nkyɛn a ɔno deɛ ɔnnidi bi.

Nnipa bi a wɔahyehyɛ wɔn ho na wɔafurafura nto na wɔahyehyɛ dadeɛ kyɛ wɔ wɔn tiri so. Wɔkutakuta poma wɔ wɔn nsam. Baako, ɔfura ntoma kɔkɔɔ. Baako nso, wafa ne ho te sɛ ɔhene, ɛnna binom nso afa wɔn ho te sɛ asraafoɔ.

Nnipakuo bi a wɔwɔ nsuom na wɔresi akan. Wɔtete nsubonto mu a wɔyɛ akuokuo mmienu. Ekuo baako no, wɔn nyinaa hyehyɛ atadeɛ akokɔ sradeɛ. Ekuo a aka no nso, wɔn nyinaa hyehyɛ atadeɛ a ɛyɛ blue. Subonto yi, ne mmienu nyinaa yɛ akokɔ sradeɛ. Nnipa pii gyina asubɔnten no akyi a awɔrehwɛ wɔn.

Nnipa bia ɔwɔ abonten bia bi na wɔaso gya na ɔkuta mmaa na wɔdetoto egya no mu. Car kɛseɛ esi wɔn akyi. Ɛyɛ mmaa panyinfoɔ mmienu, ɔbarimma panyin baako ɛna mmɔfra mmɛmoa mmeinu.

Maame bi a ɔwɔ beaeɛ bi a adɔkotafoɔ ɛreyɛ adwuma wɔ hɔ, cdokotani baako, ogyina maame yi a akyi a ɔde panea ɛrewɔ n’abatiri. Wɔn nyinaa bobɔ nose mask wɔ wɔn ano. Ɔdɔkotani no, n’ataadeɛ yɛ ahabanmono.

Mmayewa bi a wɔn nyinaa gyina faako na wɔhyehyɛ ntoma ataadeɛ, mmiɛnsa deɛ yɛ adekorɔ. Wɔn a aka no, obiara deɛ da sononko, ɛbinom asosɔ wɔn sisi. Baako, okita papa, baako nso, ɔhyɛ ahwehwɛniwa.

Maamefo bi ahyia beaeɛ bi a wɔrekyɛ aduane a wɔapaake no wɔ rɔba mu rema wɔn. Maamefoɔ yi, wɔhyehyɛ ntoma atadeɛ bobɔ duku wɔ wɔn ti so. Aberanteɛ baako gyina pono no ho a wapagya aduane yi baako kɔ soro, na wɔreka ho asɛm.

Kaa kɛseɛ a n'ahofasuo yɛ akokɔ sradeɛ. Kaa yi yɛ kaa a wɔde fa anwea, nanso nnipakuo na wɔgu kaa yi mu a wɔasesa nneɛma bebree nso aka wɔn hu, na wɔde nnua ahyehyɛ wɔn nkyɛn. Wɔakyekyere dadepɔnkɔ nso wɔ kaa yi akyi.

Nnipa bi a wɔnam po bi ano. Subonto kɛseɛ si wɔn akyi. Awuraba bi ne ne kunu di anim a wɔrekorɔ. Wɔn ba ɔbaa bɔ ne kunu no kɔn ho. Mmɔfra bi nso di wɔn akyi. Mpanin afoforɔ no di wɔn akyi.

Nnipa bi atwa ahyia beaeɛ bi a wɔasi canopy. Ɛyɛ beaeɛ a wɔde nkraman ba ayaresabea. Wɔn mu dodoɔ no ara kutakuta wɔn kraman a wɔde ahoma atoto wɔn kɔn mu. Awuraba baako, wapagya ne kraman no abɔ ne bo.

Ɔdan bi mu a kɛntense sensɛn hɔ. Nkanea ahodoɔ no nso wɔwɔ hɔ. Akonnwa fufuo mmienu esi hɔ a sumiiɛ deda mu. Akonnwa baako nso si nkyɛn. Ɛpono esi mfimfin a wɔde glaase na ayɛ.

Nnipa bi atwahyia ɛdan bi mu a wɔredi wɔn ho nkɔmmɔ. Nnipa yi wɔn dodoɔ ɛyɛ ɛnan. Mmaa mmienu na mmarimma mmienu. Wɔn nyinaa yɛ abrɔfo. Wɔte ɛponno bi ho a kuruwa esisi wɔn anim. Abɛɛfo phone kɛseɛ a wɔfrɛ no tablet yi ebi da ɛpono no so.

Nnipa atwa ahyia a wɔn nyinaa wɔn se gu na wɔresere. Nnipa yi, wɔrebɔ ntwene, ntwene no ahosuo yɛ tuntum. Binom nso gyina wɔn akyi a wɔrebɔ totosansan. Nnipa a wɔtete hɔ no, wɔhyehyɛ ntoma ataade.

Apomuden adwumayɛfoɔ ahyia wɔ beaeɛ bi, na adɔkotafoɔ ne nkurɔfoɔ ahyia. Wɔrekyerɛkyerɛ wɔn apomuden ho nneɛma. Ɔpanin baako a wafura ntoma te dɔkotani yi anim a dɔkotani yi ne no redi nkɔmmɔ. Dɔkotano yi, ɔhyɛ nose mask.

Owura bi a ɔte dadepɔnkɔ so na ɔde bɔtɔ bebree asensɛn dadepɔnkɔ yi nkyɛn, bonkum ɛne nifa nyinaa. Bɔtɔ yi bi nso sɛn dadepɔnkɔ yi anim. Cars akɛseɛ edi n'akyi.

Nnipa bi wɔ beaeɛ a wɔrebobɔ ntaabodan. Ntaabodan yi, wɔayɛ no aborosan. Wɔasi dadeɛ wɔ nkyɛn a nnipa yi gyinagyina so na wɔreyɛ adwuma. Ebinom gyina fam a wɔresesa nnua yi rema wɔn. Mmaa ne mmarima nyinaa wɔ hɔ bi.

Nnipa bi a wɔadidi dɛm wɔ wɔn nan baako. Wɔkitakita poma mmienu a wɔrebɔ bɔɔlo. Fa baako hyɛ akokɔsradeɛ. Fa baako nso hyɛ atadeɛ a ɛyɛ orange. Nnipa atwa ahyia hɔ a wɔrehwa wɔn.

Owura bi a ɔgyina dan anim. Krakye yi, nkraman bɛyɛ sɛ edu ɛna ɔde nhoma atoto wɔn kɔn mu a wɔn nyinaa di n'akyi. Nwurabafoɔ mmienu bi nso di n'akyi. Ɔretwe wɔn ho seneɛ ɛbɛyɛ a ɔremmɛn nkraman yi. Owura bi nso di n'akyi a ɔde phone ɛreetwa no nfonni.

Nnipa bi wɔ beaeɛ bi a wɔde camera asi wɔn so, na nsɛntwerɛfoɔ de akasamu gyina wɔn anim na wɔrebisabisa wɔn nsɛm. nnipa yi, wɔn mu mmienu yɛ ɔbaa na barima, wɔn nyinaa bobɔ nose mask. Nsɛntwerɛfoɔ no nso, wɔn nyinara yɛ aborɔfo.

Nnipa bi wɔ beaeɛ bi a wɔfrɛ no refugee camp yi bi. Wɔabobɔ ntomadan ahodoɔ pii. Nkwadaa nam hɔ a wɔn mu bi retu mmirika. Ebinom nso redi agorɔ. Awuraba baako nam hɔ a ne ba bɔ ne nkyɛn mu.

Beaeɛ a wɔtu efam agudie a wɔfrɛ no galamsey yi bi. Nnipa ahodoɔ pii ɛna ɛwɔ saa beaeɛ yi. Wɔn mu bi butubutu fam, wɔn mu bi kuta pan, ebinom kuta pinkasi, ebinom kuta sofi a wɔde ɛtete anwea yi.

Dan bi mu a nnipa wɔ hɔ, na wɔreyɛ adwuma. Pono ahodoɔ pii sisi hɔ. Pono yi mu dodoɔ no ara yɛ fitaa. Nkanea a ɛhyerɛn bobɔ hɔ. Wɔn nyinaa yɛ mmaa. Nwoma pii gugu pono yi so.

Abansoro bi so a nnipa enum ɛtete hɔ. Nnipa mmiɛnsa nso gyina wɔn anim. Wɔfreyɛ ayeforɔ. Ɔbaa no hyɛ ataade fitaa. Barima no hyɛ ataade tuntum. Ɔsofoɔ gyina wɔn anim. Ɔasofoɔ no nso hyɛ ataade tuntum.

Mmoa bi a wɔde ntɔkwa asi ani aboa yi, baako yɛ aboa a ne ho tuntum ne fitaa sensan mu. Wato ahyɛ gyata bi so a gyata no abue n'anum. Mmeranteɛ bi kitakita mmaa a wɔde reboro aboa yi.

Awuraba bi wɔ dan mu. Ɛdan no nhwehwɛ atwa dan no ho ahyia . Ɔkuta praeɛ tenten a ɔde pra ɛfam. Ɛpono esi hɔ a mobile phone ɛda so. Nnwoma ahodoɔ pii nso ɛdeda ɛpono yi so. Bag esi hɔ.

Eturo mu a wɔaduadua nhwiren ahodoɔ bebree. Wɔaduadua nnuaba nso. Mmofra mmamuwaa mmienu kutakuta nsofi nketewa a wɔretiti nneteɛ afiri turo yi mu. Wɔkita nso nso a wɔde regu so.

Lɔre kwan so a kaa ahodoɔ pii nam lɔre kwan yi so. Cars no mu dodoɔ no ara yɛ taasii a wɔapenti ho ahaban mono ne akokɔ sradeɛ. Obubuani bi te wheelchair mu a aberanteɛ bi di n'akyi na ɔrepia no.

Nnipa bi a wɔabuebue wɔn anum na wɔresu. Abammɔfo a wɔyɛ asraafo kitakita wɔn mu a wɔrepia wɔn de wɔn ɛrekɔ. Ɔsraani no baako hyɛ ataade fitaa na ɔsan hyɛ kyɛ fitaa. Nnipa a wɔfrepia wɔn nyinaa yɛ mmaa.

Nnipa bi aba nwura mu nsrahwɛ. Beaeɛ no yɛ kwaeɛ mu a nnua nko ara na ɛwɔ hɔ. Wɔtete tete wɔn car so. Ɔpanin baako te car no animu. Gyata kɛseɛ bi da hɔ a n'akyi na ɛhwɛ saa nkurɔfoɔ yi.

Nnipa bi wɔapirapira na wɔwɔ dan mu. Ɔbaa no ne nsa mmienu na abubu wɔahyɛ no POP. Barima no nso ne nan abubu a ɔno nso wɔahyɛ no POP, ne poma gu ne nkyɛn.

Beaeɛ a keteke gyina ma nnipa reforo. Nnipa pii gyinagyina hɔ a wɔretwɛn sɛ keteke yi bɛba ama wɔaforo. Keteke yi mmienu na abɛsisi hɔ. Nnipa a wɔgyinagyina hɔ no, dodoɔ no ara remiamia wɔn phone so.

Abubuafoɔ mmienu a wɔte wɔn wheel chair mu. Deɛ odi kan no, ɛhyɛ ataadeɛ akokɔsradeɛ. Ɛna ɔhyɛ ɛkyɛ a ɛyɛ ahabanmono. Deɛ odi akyire no nso hyɛ ataade soro tuntum. Abranteɛ bi gyina n'akyi a ɔrepia no.

Mmayewa mmeɛnsa a wɔwɔ turo mu na wɔredua nhwiren. Nhwiren no, wɔadua no line line. Mmaayewa yi mmeansa nyinaa kotokoto hɔ. Wɔkita sɔsɔ rɔba wɔ wɔn nsam a wɔde reyɛ nhwiren ho adwuma.

Dan bi mu pono ne nkonnwa sisi hɔ. Pono ne nkonnwa yi, wɔde nnua na ayɔ. Glaase sisi pono yi so, nhyiren nso bebree wɔ beaeɛ yi, nkanea nso sensɛn soro.

Ɔdan bi mu a wɔde nkonnwa a n'ahosuo ɛyɛ tuntum pii ɛsisi hɔ. Nkonnwa a ɛbobɔ mu nnan edikan ɛna nnan nso esi akyiri. Wɔde nfonni bebree abobɔ ɛban ho. Wɔde cardboard nso abɔ ɛban ho a nnwoma ahodoɔ ɛhyehyɛ mu.

Maamefoɔ nnum bi a wɔatwa ahyia wɔn dan bi mu. Maamefoɔ yi, wɔde adeɛ a wɔfrɛ no apron no bi abobɔ wɔn mu. Ɛbinom hyɛ atadeɛ kɔkɔɔ. Dodoɔ no ara nso hyɛ atadeɛ tuntum a wɔde fitaa asensan mu. Nhwiren bebree sisi wɔn anim.

Asukuufoɔ nkwadaa a wɔwɔ sukuudan mu resua adeɛ. Wɔn nyinaa tete wɔn pono ne wɔn akonnwa so. Mmɔfra yi, wɔde nwoma atoto wɔn anim. Wɔn mu bi rehwɛ nwoma yi mu a wɔn ani agye na wɔresere.

Nnipa bi a wɔyɛ atukɔfoɔ, na wɔn nneɛma soso wɔn, na binom nso deɛ bobɔ wɔn akyi. Ebinom, wɔn kɛtɛ sensɛn wɔn ho. Nkyɛnse soso wɔn. Rɔba kutakuta wɔn. Papa baako a ɔdi ka, ɔhyɛ atade soro fitaa.

Ɔsutadeɛ bi da kuro bi mfinfin na nifaso yɛ abansoro bebree ɛna benkum nsoso yɛ abansoro bebree. W'aduadua nnua ahodoɔpii ɛwɔ osu tadeɛ yi ho. Subonto a ɛyɛ abɛɛfodeɛ bebree sisi osutadeɛ no ani.

Beaeɛ a wɔbu fangoo. Beaeɛ yi, cars ahodoɔ pii sisi hɔ. Nnipa a wɔyɛ adwuma wɔ bea no, wɔkutakuta adorobɛn a wɔde bu fangoo agu cars yi bi mu. Cars no dodoɔ no ara ahosuo yɛ tuntum.

Nnipa wɔatwa ahyia wɔ dan yi mu. Nkurɔfoɔ yi, wɔyɛ nkramofoɔ, wɔn nyinaa abu nkotodwe wɔ fam tete wɔ kɛtɛ so a wɔrebɔ mpaeɛ. Wɔn mu dodoɔ no ara hyehyɛ kyɛ fitaa wɔ wɔn tiri so. Binom nso de ntoma abobɔ wɔn ti.

Nnipa bi atwa ahyia beaeɛ bi a wɔde dadeɛ retu nsuo. Ɛhyɛn bi si hɔ a n'ahosuo yɛ fitaa. Wɔde dadeɛ tenten bi asɛ fam a wɔde retwe nsuo no. Nnipa yi, wɔn mu nnumyɛ mmarima, baako yɛ ɔbaa.

Afurumpɔnkɔ bebree a wɔnam asaase pɛsɛɛ bi so, afurumpɔnkɔ yi, wɔn nyina wɔde nneɛma asisi wɔn so. Nnipa beenu pɛ na ɛwɔ bea a afurumpɔnkɔ bebrebee yi nam. Nnipa no nam fam na odi afurum no mfimfin.

Ɛhyɛn akɛseɛ ahuduɔ pii esisi biaɛ bi. Ɛhyɛn yi, nahusuo ɛyɛ fitaa. Mɛrima panyinfuɔ bi etwa ehyia a ɔɔyɛ anobaebaeɛ. Ɔbaako gyina hɔ a ɔhyɛ ɛkyɛ na ɔhyɛ atadeɛ a nahusuo no yɛ akukɔsadeɛ.

Nipskuo bi a wɔn ewa ɛhyia na wɔyɛ amanyɔfoɔ. Wɔn tete hɔ a wɔn ɛɛbɔ nntua. Abranteɛ baako, ɔhyɛ ataade fitaa, baagi ɛbɔ n'ekyi a wapegya Ghana frankaa. Wɔn a wɔti nekyi no nso, ɛmmaa womu, ɛɛmmɛɛma wɔ mu.